Huuphphiya macca asaay daro ogiyan puulayigappe issoy daddetiyoga. Daddetti simmidi qassi xeeran gozdaa naaqidi keehippe daruwaa puulayosona.

Naa"u maata meraa oyqqida buquratuppe issoy huuphiya geeshshanawu, issoy shugissanawu maaddees. Awugee shugissiyagee? awugee huuphiya geeshshanawu go'ettiyoy?

asay keha oossuwaa ootiyoogee keehippe lo'oba. asay issi asawu gakiidi daanawu maadees.

Huuphee giigiyooge asa na'a puulayiyaabappe issuwaa. hegan attuma naatu huuphiya loyttidi qanxxiyooge eta keehippe puulayes.

kare medoosatuppe isso gididaari i sunttay naa''u kacee de'iyoora aybee ayssi oyddu gediyaakka denttada uttadee

kushiyaa xoqqu ootti uttidi aasay diddiyaagaa sunttay oonee? qassi i kushiyan oykkidi doonaakko shishshi wottidobai aiba geetetti xeegettii?

karetta sobuqura ai baggiyo karetta yuuuyi uttin giddon de7iya boottaarainne worqqa mera oiqqidaagaa ai baggi xeessiyo?

erissuwaa bollan de'iya kattatu sunttay aybee aybee sintta baggaara de'iya mittaa bollan uttidi aattay de'iyoogee ayba gi xees

ichchashu asatu giddon aayetiyaara oni etappe guyyessan de'iya worqqaanne dulle baggay karetta gidido buquraa ayba gixxiis.

ammanuwaa keettatuppe issuwaa awa ammano keetta yaagiya appe xade baggaara de'iya naa''u eqqida mittata aibaasi eqqidona ne aybawu go'iyoona